Na ay futbal kat lañ ki farewalle jamam ngi sol boobu werta ak tibe bu bulo ak benn tanka bi tits lawa def keneen ki ngi sol yere bu weex ak tayt si weex.

Togukaay bu weexla ñu ko wéeti ab bant ci kanaam gi am ay baggaas.

Nafa , projekt la bo xameh dafa ñyew purr di mbale neew di dooley nekk ci digg bi, rawatina jigeen yi.

Eetanc miko ko klore bo nete am ay yile uniwerci birm am ay palantar.

Am president bi wàcci mo nèkka ni ci kanam sol mbaxna bu xonxu def ay lu net def kurus ak xeej bi àndak polis am yi ak yenen nit.

Lii otella hotel bi ngi ambeena yu xaal ci digg bi amna ay floor ci ñaare kote yépp am ay tabax am ay toogu ambaama graas ci suuf.

li bay la bay bu nekk ci biir àll bi,.Bay bi dafa weex am colar bu ñool.

Li yonisef la, yonisef mooy banxaas nguor gi ja pale xaley ak jigéen ñi.

Lii kafe buñ defaree xobi limong. Kafe lakom tea la dañ koy togu naan.

Lee etass la. Mi ngi am ay palanteer am bunta bu mag, oto bu ñul moo taxaw ci peggam ak ay nit.

Lée dale góor ñuy teg ci karala , ay karfan mo neeka ci gannawa.

Lii dëkka la, tali ba ngi jaar ci diggi dëkka bi, ci sa wàlli càmmoy ya fa menni garab ak feeli kuraa bi mun fajar.

Lii taax la taax mu yagagol la mu ngaam ay birig ci suuf. Amna benn garab ci kannaawa.

Li drapoy senegall, amna ñaare bidio yu ñuul ci digg bi, ci suuf kulóor bu wersa, ci digg bi ma am kulóor bu nette, ci kawamu amaat kuloor bu wersa, sa wall li nday joor, ma am kulóor bu xongo.

Lii dormi guave la, couleur bii dafa vertah, mom danju koi leku, dafa bakh cii birr bui meti, chi birr dafa am aiiy hoohh, melni hoohii kaaneh.

Li darap by blauh la am ñyeenti bi diw you weex am benn rada ci suuf bu nyul.

Gigain bu taxaw chi saal, sol taibass ak sip bu njull, lehtu meeche, tiyeh sac bu weex, bu dendag socketi kurang.

Lii perissaan la paketu perissaan mi ngi am màndargay saan am jaboot gi ci kanam bam di juróom benni yooni permoo fa nekk.

Naari jaaru noox biñu teg ci malaan bu wiix, jaaru yi koloor bi dafa doore.

Li nataaleekaay lamu ngi am veer ci kanam num nataal. Mungi am ay garab ak ay oto nung ko am.

Pichii bu taxaw ci kaw garab. Bu wow la, mu ay kuloof.

Nyitti xale yu góor la sol mbubuyu verte ñyaari ñi xateelu xo chammoi ñi ngi ree kenn gi fare dey jornu ngi gaddu saak ci gannaam gi ambunte inga bindi ci kaw bindi tubaab.

Lee tawax la, tabax étas la, néek la, mi ngi am ay garab ci wàllu càmmee, amna antin bu gudd ci gannaawam, ak yenn ni nekk.

Ay soldar yu bari di soldar yi Gambi ñenni ñangi toog ci kanam ñenni ñangi taxaw ci ganaaw, ñenni ñangi sol ay mbaxana yu werta ñeneni mbaxana yu sokola.

Panketi fataya b nekk ci bool , bool bu mag am meneen palaat bu weex nekk ci kaw def sos.

Juróomi xale yu jigéen , ñeenti ña ngi taxaw , kenn kangi jonkoon. Nu sol ay dàlli daweekaay taggat yaram, kenn ki mi ngi def kaala ñu ci des ñu ngi def kaware neen.

Nekk bu am lal , lal bi am ñeenti nge genaay, am ay coloor yi bare. Ci ganaaw lal bi am defukaay bagaas , nekk bi nga am penter bi weex ak karo.

Sagg la sagg bu ñuul, am ñaari loho yu bootèkaay, tek KO ci palaas bi weeh.

Balkat ñaar ni ci kanam kenn ka ngi sol mbubu bu xonko tubey bu bula kawaa si vert ak ay daal. Ki nekk ci kanam mingi sol mbubu bu weex tubey lu am lu vert kawas yu weex ak ay daalé.